Hwana hunenge hweitanga kufunda hwezvikora anokuridzirwa kuti vawanewo pekuhla yapaka phlamburika nematebhura akahlamburika.

Wana uyani udoodori kudhaya poo waimbofundiswa ngemambuya mumakanyi umwo woswera weindoyembaa weitambe mitambo yakaparadzana.

Hwana hudodori hweifunda hunode kufundire pandau yakasununguka sakei mweiona anotaticha akona eimbobude kotatichire pabanzi.

Hwana hudodori huyana huri kutotange chikora, hunosisirwe kuti hutotange kufundiswa kuchengetedze ndaraunda yaanenge achigara.

Amunaa kundofundisawo mwana wako chiro chakandonaka kuti mwana wako akonewo kuerenga eihamba murodhi, kuti mwana wako akonewo kukunyorera tsamba, zvakanaka maningi.

Mbatso dzinofundire ana ekuzvifundo zvepashi dzinosisirwe kunge dziri mbatso dzakahlamburika, dzine zvihlayo ngepekunyorera, ngendau yekuti ana aone kuhamba asingakuwari.

Hwana hwefundo yekutanga yepashi, nguva zhinji hunode kutofunda hweitoona. Kuti kuri kuerenga zvimweni zvinosise kutonyorwa kumadziro , zvierengwe.

Vafundi vefundo yepashi , vokurudzirwawo kuti vaseenzese michini yechimanje manje , panguva iyani pavanenge veitaticha.

Tinokurudzirwa kuti tiendese ana edu ku zvikora zvepashe ngendaa ekuti kuchikora chepashe ndikona kwaanosvika ofundiswa kubhala pamwepo ngekuerenga

Fundo yezveutano iri kuwandudzwa zvakanyanya zvikora zvizhinji zviri kubeurwa amweni ari Kunofundira zvekundofunda ngemabhonzo eantu zvega.

Tinokurudzirwa kuti tiendese ana edu kuchikora achi madzera epashi ngendaa yekuti kuchikora ikona ndiko kwanonga ofundiswa kunyora ngekuerenga.

Hwana hudoodori pahunenge huri kuchikora hweitange kufunda ahungotakatiri hweindoita zvemabhuku hunombopota hweipuwa mukuwo wekumbobuda kubanze hombotamba.

Ana efundo yepashi kazhinji kakona anonyanye kufunda ngekuerenga kumadziro sakei mweiona vanotaticha veinamire ma pepa kumadziro kuti ana aerenge.

Panofundira ana adodori inosisa kunge iri ndau yakahlamburika ndau isina mabukuta ngenda yekuti bukutaro rinotounza he matenda.

Kufunda kweana efundo yepashi kakurutu anoite ekunyorerwa kumadziro amweni mapepa anonge einamirwa ndokuti akone kufundira kuerenga.

Chiro chakanaka kuti hwana huri kuchikora zviyani fundo yepashi hurambe hweimbiwaniswe mukuwo wekumbobude kubanze hweimbotandaudze ndxondo.

Hwana hurikutanga kufunda fundo yepashi ,nguwa zhinji hunenge hweifunda kuburikidza ngemifodho ,sakei meiona madziro ezvikorozvo eiiswe mifodho.

Mbatso dzinofundire ana echikora dzinosise kunge dziri mbatso dzakahlamburika, dzinonga dziine pekurongezere zvidziyo zvezvikafu zvanenge eizorya ngepekuise mabhuku.

Pachikora anofundira ana efundo yekutanga panosisirwewo kunge paine pekuti ana aitire mutambo ngendaya yekuti mazera awawo achirikude kutamba kusimbise mwiri yawo.

Afundi ezvifundo zvepashianofunda nguva zhinji kubudikidza ngekuerenga, anosisirwehe kuziye mitemo yemuchikora.

Fundo yamazuva anaya yanakira kuti auchaningirwi peyana kuti uri mwamuna ere kna kuti uri ndombi ana eshe ondofunda zviro zvakandondana.

Mhatso dzinofundire ana echikora, dzinosisirwe kunge dzakarongedzwa ,zveienderana ngechifundo chinoizwemwo.

Chanakire fundo yesecondary ndechekuti ana otofundiswa zvinoenderana nemishando wanoda kuzoita kuti ariekudhirowa nekupenda anenge ofundira kudhirowako.

Ukatoone watokunda kutoone mare yekuendesa mwana kuchikora chepadera watokunda upenyu hwemwana. Mwana unozotobveko otogone kutodziemerera

Kune njira dzakaparadzana dzinosenzeswa kutatichisa ana ezvikoro zvikoro zvepakati ngezvepadera. imweni yakona mudzidzisi vakona unotoeme kumberi eifundisa ana emwarudze nyara.

Mwaizviziya ere kuti ana edu paanogumeyo kuzvikora zvepakati ngezvepadera nguva zhinji anotofunde mabasa aanode kuzoita muupenyu eito seenzese zviro zvakhona.

Ana echikora panonga Ari kuzvifundo zvawo zvepakati nezvepadera anotofundiswa zvanoda kuzoti aite muhupenyu zvimweni zvakona zvinosanganisira kuemba.

Pazvikora zvepakati ngezvepadera, mbatso dzekufundira dzotoakwa zveienderana ngezvinoizwemwo, ngechifundo chakhona.

Mbatso dzinofundire ana pachikora dzinonga dzakarongedzwa zveienderana ngechifundo chinoizwemwo. Kuti mwuri mwekudhirowiwa zvinonga zveindokombidza.

Vafundi vefundo yepakati ngeyepadera otofunda eitosenzesa muchini yakona eitowana zvekutonyora hazvizovanesi voenda ngepamberi

Kubudikidza ngechirongwa hurumende chekuti ana afunde ngenyara. Tirikuona muzvikora kuti mwatoakwe mbatso dzekuti ana afunde eitobate zviro.

Muzvikora zvepakati ngezve padera, ana anofunda kuburikidza ngekuite tsvakurudzo, ngendaa iyoyo pazvikora panonge paine mbatso dzine mabhuku, ngezvihlayo zvekuti ana ahlaye eierenga.

Kuchikora chepakati nechepadera ana anofundiswa mabasa achada kuzorarama ndiwo kuti eida kuzorarama nekuemba anotofundiswa kuemba Ngekuridza zviro.

Ana amazuwa anaa otofunda ngenyara nguwa yaanenge ari kuchikora chepakati ngechepadera. Otofunda eitonasira zviro.

Kunofundirwe mishando yakaparadzana kuzvikora zvepakati ngezvepadera. Imweni yakona inosanganisire yekutodhurova mifodho.

Ana efundo dzepakati andoswereri zvemabhuku basi. Anemukuwo wanombofundira kugwinyisa nyama dzavo kubukidza ngemutambo yakasiyana siyana .

Ana edu eifunda kuzvikora zvepakati dzimweni dzemukuwo anobuda eifundire kubanze, zvinonga zvitori nezvihlayo zvekuti anokone kuhlaya eifunda.

Ana arikuchikora zviyani ano funda ngenjira dzakaparadzana dzimweni dzemukuwo anotofundira kubhuya pamberi peandu eitozvidetsera kufunda.

Mafundiro anoita ana echikora aparadzana, dzimweni dzemukuwo anotohambira makambani ano nasira zviri eyichindoona manasirirwe azvinoitwa

Ana ari kuzvikora zvepakati anofunda ngenjira dzakaparadzana. Dzimweni dzakhona dzinosanganisire kufunda kubudikidza ngemitambo yechinyakare.

Zvakandonaka yaamho kuti uendese mwana wako kuchikora chepakati ngendaa yekuti mwana agumeyo waakutofundiswa mabasa aanokona kuita echiningira chaanodakarira iyena.

Chatonakira fundo yemazuva anaya ndechekuti ana otofunda eyitosenza mabasa akona kunyanya kuzvikora zvepakati ana eitobvemo anonga otokona mabasa anoararamisa.

Imweni njira anoseenzeswa ngevadzidzisi panguva yekutaticha ngeyekunyore pachidziro. Amweni ana anotobata kuburikidza ngekuona zvinonga zvanyorwa.

Muzvikora zvepakati ana anowanze kufunda kubudikidza ngekudzierengera pachawo ngekudaroko kune mbatso chikora chimwe ngachimwe inonga iine mabhuku.

Vafundi ve fundo dze pakati vano fundiswawo zvimweni zvino sanganisire kuhamba mu mapato ano fundiswe dii ra ano sisirwe kuhambira.

Pane zviro zviiri zvakakosha maningi muupenyu hwemwana wechikora chekutanga fundo chechipiri chekundya .Mwana kuti afunde zvakanaka unode chekurya.

Ana echikora chepakati anosenzeserwe mhando dzakaparadzana dzekufunda ,nguwa zhinji eifunda maererano ngeutano anofundiswa aripamwepo.

Ana ari kuchikora zviyana anofunda ngenjira dzakaparadzana dzimweni dzemukuwo anofunda ari pamwepo eyibhuyirwa zvekuita ngeupenyu hwavo.

Zvakanaka maningi zvatomboona kune zvimwe zvikora kuti munhu weitogumepo uchiri kubanze wotoerenge mitemo inodiwapo kuti wakorerana ngemitemo iyoyo wotopetuka hako kayi kwako.

Mukuedza kuchengetedza midziyo inenge iri mukati mwechikora, chikora chimwe nachimwe chinokurudzirwa kuti chiise dziro nemagedhi kungwarira zvirozvo.

Kuti muri mubereki zviyani mukakone kubhadharira mwana venyu kuti aende kuchikora chepakati. Mwana ivovo matomupe upenyu ngendaa yekuti akutondofundira zvichada kumuraramisa.

Zvikora zvefundo yepakati zvawanda maningi nyanyei zviyani zviri kufundisa vana mabasa enyara vantu vazhinji vozvifakariria izvona.

Abereki tinosisirwe kuti tiendese ana edu kusvika kuzvikora zvepadera. Ndikona kweanonga ofunda mabasa eanozenge oshanda muupenyu hwake.

Zvikora zvefundo yepakati zvokurudzirwa kuti zvinge zvine dura remabhuku. Ngendaa yekuti ana avavo votofundire kuite tsvakurudzo ari ega.

Ngatikurudzirei ndombi dzedu kuti dzeiende kuchikora zviyani ngadzirumbe muzvikwata zvikwata, ngenyaya yekuti banzi rashata anokone kuchekerwa ngemabhinya.

Vafundi vefundo yepadera variyo kuchikorayo vanopuwa zvimbatso zvekuti aone kugara zvinenge zvine zveshe zvemukati matebhura nepekuisa magwada.

Ana echikora kana ofunda kuzvifundo zvepaderadera anofundire pamhatso dzakahlamburuka dzinonga dzeisenzeswe michini dzechizvino-zvino pakutaticha.

Mukuedza mukuchengetedza ana edu arikuzvikora zvepadera zviyani, anoape zvimphatso pachikorapo zvokuti anonga eigara asingabudi kubanze.

Chakanakire fundo yepadera-dera ngechekuti mwana unonga akachengetedzeka, panonga pakato komberedzwa, paine magedhi anoto kiiwa. Musambotkira ana enyu baa..

Afundi ari kuzvikoro zvepadera- dera nguva yavo zhinji kufunda eisenzese michini yechizvino- zvino, zvirikudetsera yambo kuti ana anokurumidza kubata zviro.

Abereki tinokurudzirwa kuti ana edu kuti akunda zviyani zvokuti abudirira kuenda kuchikora chepadera dera ngafundiswe kodzibata.

Vafundi vefundo dzepaderadera vagumeyo kuchikora ikweyi vanopuwe mhatso dzekuwatira dzinonga dziine zveshe mubhedhu nepekurongedzere mbahla dzawo.

Kufundisa mwana kusvika kuchikora chedera dera kwakanaka maningi newewo mubereki azvidakadzi ere mweitobhuyawo kuti mwana wangu uri chikora chepadera.

Zvikoro zvepadera dera, zvadzara nyika yeshe. Zvizhinji zvakhona zvirikufundisa ana mabasa enyara. Ngatiwoneyi wo kuti taendesa vana eduwe ikweyo.

Vafundi vefundo yepaderadera vanotarisirwawo kuti vafundire munonga mwakahlamburuka munovharwa ngemaketeni mahwindo akona munonga muine matebhura

Tinobaabonga hurumende, tinoibonga yaambo ngemushando wekuake zvikora zvekuwani. Ndau dzeshe dzenyika, zvati chakata.

Anhu agume kuchikora chepadera dera akutoshanda mushando waanozoita muupenyu hwake meitoona eitoshanda eitonasira zviro

Mphatso dzekuzvikora zvepadera-dera, dzinotonasirwa zveienderana ngechifundo chinengana cheiizwemo. Azvifananipi.

Zvikora zvefundo yepadera zvaakuakwa ngembando dzakahlamburika. Zvekuti ana haatori mukuwo wakareba kubve paneino ndau kuenda paneino ndau.